Niraba n wori waa ban wori waa maa nyɛla paɣaba ka zaŋ tani dozima n vuli bi zuɣuri ka yɛ nyingokoriti bi nyaanga dabba ayi ʒɛya ka yino yɛ liiga piɛlli ka yino yɛ liiga sabinli ka tingbani maa ni ka mɔri biɛni